Anisan'ny sakafon-jaza izay nanamarika hatrami'izay ny marika farilac izay nanana ny maha izy azy nandritra ny taona maro, misy ihany koa ireo olon-dehibe mbola manohy ny mihinana azy ry manjifa tsy tapaka.

Efa miseho amin'ny endrika maro ny asa tanana eto Madagasikara ary tsy ambakan'izany fa tena matsilo saina satria maro ireo vokatra tsy ampoizina. Ao anatin'izany ny fanaovana trano kely izay mahafinaritra erỳ mijery azy.

Ny trano dia toerana fialan-tsasatra ho an'ny rehetra : ho an'ny Raim-pianakaviana izay avy nitady vola reraky ny asa, ho an'ny ankizy izay avy nianatra ka mirava mba hody ao amin'ny trano misy azy ireo ka noho izany dia tsara kokoa raha milamina ny tokantrano anankiray izay tazomin'ny Renim-pianakaviana.

Raha nisy andro aho nasehon'ny raiko ny sarin'ny dadabeny dia talanjona aho satria mainty hoditra dia mainty hoditra tokoa izy ary nanontany an'ny raiko aho tamin'izany hoe fa maninona dada tena mainty hoditra toy izao izy ? Dia navalin'ny raiko ana hoe izany no mahagasy azy ry zanako.

Anisan'ny voankazo izay ankafiziko ny sakoa manga. Amin' ny fiheverana gasy dia ireo mitoe- jaza no tena tia azy, amin'ny tsirony marikivikivy izay lazaina fa manala ratsiana. Maro ihany koa anefa ireo vehivavy tsy mitondra vohoka no mankafy azy.

Maro ireo vehivavy mitaraina amin'ny fahasalaman'ny volony. Nohon'ny volony vakivaky, tapatapaka ary mihitsana. Dia tsy mahita vahaolana izy ireo ka mirona mividy vokatra vahiny kanefa maro ireo vokatra Malagasy izay manara-penitra ary mitsabo ireo olana retraretra izay hita eo amin'ny volonao.

Maro ireo renim-pianakaviana izay mankafy mikarakara zaridaina, eo ihany koa anefa ireo lehilahy manao azy. Misy ireo ankohonana maro samihafa izay miasa avokoa ny Ray aman-dreny ary tsy manana fotoana hikarakarana izany ka maka olona hanao izany.

Anisan'ny tena manavanana an'i nenitoanay ny mofomamy sy ankilany rehetraretra satria efa izany no kilalaony fony izy fahakely ka mahafinaritra azy tokoa no manao izany ho anay.

Avy amin'ny masoandro no ahazahoana fahazavana. Avy amin'izay lanjany lehibe izay no mahatonga ny olona maro samihafa hisafidy ny mari-pahafantarana masoandro ; ho isan'ireo mari-pahafantarana ny fikambanany ny orinasany ary koa ataony eny amin'ny fitafiny.

Maro dia maro ny zavatra mahatalanjona eto an-tany. Ny ankizy moa izany no tena mora sarika satria mbola mino, mbola misokatra amin'ny zavatra maro ny sainy ary te hahalala, tia karokaroka.

Maro dia maro tokoa ny tranga izay miseho amin'izao vaninandro izao. Lehilahy lehibe manao habibiana amin'ny zazakely, toy ny dada, dadatoa. Ary mahatratra any amin'ny zaza amam-bolana ka hatramin'ny zaza enina na fito taona no tratran'izany.

Maro dia maro ny firavaka, ary hita fa ny firavaky ny vehivavy no tena mahazo vahana ary mora lafo. Tsy ambakan'izany kosa anefa ny firavaky ny lehilahy satria manana ny azy izy ireo ary tsara kalitao ihany koa.

Tsy ny boky ihany anefa no mandrakotra tantara fa ny sary ihany koa. Ny fianakaviana rehetra, indrindra moa izany hoe ny ankabeazany dia manana ny sarin'ny fianakaviany avokoa, dadabe, bebe, ny fotoana izay niarahana.

Ho an'ny Malagasy manokana dia miezaky ny manao arakan'ny afany izy ary tsy miantehatra amin'ny any ivelany ho an'ny zava-drehetra ka noho izany dia misy ireo fitaovana efa namboarin'izy samy izy, ao anatin'izany ny fanaovana mofo.

Hita tokoa fa mahazo vahana ny entana avy any ivelany izay miditra eto an-toerana. Anisan'izany ny entana sinoa. Ao ny telefaonina, ao ny kojakoja ary ao koa ny kilalao. Hita anefa fa ny firavaka no tena ankafizin'ny olona ary jifain'ny olona.

Noho ny izao vaninandro izao dia tsy afaka misaraka amin'ny herinaratra intsony ny olombelona satria efa mampiasa zavatra mitaky izany toy ny finday, ny horonantsary jerena sy ny sisa sy ny sisa ka noho izany dia mila herinaratra izy ary zavatra mamokatra herinaratra ihany koa.

Maro ireo hira malagasy maneho ny tanàna nihaviany. Ary tena mahafinaritra tokoa izany satria tsy menatra amin'ny maha malagasy azy ary manome vahana izany.

Fony mbola zaza dia nozarin'ny Ray aman-dReny nijery horonan-tsary vahiny izahay mba hianatra ny fomba fitenenana dia mahagaga tokoa ilay izy satria tao anatin'izany horonan-tsary vahiny ho an'ny zaza izay no nahitako zinga sy kaopy niteny.

Anisany fisakafoanana efa tiko tsidihina hatry ny efa ela io fisakafoanana anakiray io. Mahazo lalantsara avokoa izy ary araka ny fitenenana dia mendrika aminy vidiny ny sakafo ao amin'izy ireo.

Amin'izao vanim-potoana izao dia hita fa tena sahirana ny olona ka tsy misy intsony ny tranom-barotra voatokana fa mivarotra izay azo varotany avokoa satria lafo ny hofan-trano. Misy ihany koa ireo vola tokony ho enjehina.

Rehefa mandeha eny an-dalana dia mahita ianao ny zavamaitso, indrindra indrindra rehefa tazana lavitra. Feno ahi-maitso i Madagasikara ary mahatalanjona. Eh! Mahafinaritra tokoa izao ny mikirakira an'izy ireny, miaina fiainana tsotsotra.

Maro ireo boky natokana ho an'ny fivoaran'ny tena manokana na ara-tsaina izany na ara-batana, fomba fijery sy fiheverana ka tena hoe any anatin'ireny ve ny lakile an'ny fivoarana?

Maro isan-karazany ireo vorona izay tsy ho hita ho isaina ary tsy ho hita fantatra anarana avokoa. Ary misy aza izy ireo vorona miteny. Ny sasany kosa dia vorona tsy manidina, toy ny akoho ohatra. Fa misy ireo voromahery izay tokony atahorana satria mahafaty.

Tsy azo lazaina ny firenena iray fa mahaleotena raha tsy manana ny sainam-pireneny, ny hiram-pireneny ary ny lalàna mifehy ao anatin'ny firenena anankiray izay samy manana ny azy. Ny Malagasy manokana dia manana sainam-pirenena miloko maitso, fotsy ary mena ; ary ny hiram-pirenena dia amin'ny teny malagasy avokoa.

Maro tena maro tokoa ny entana amidy ary samy manana ny fihaviany avy any ivelany satria ny andafy dia tsy toerana iray ihany fa lehibe tokoa ny tany. Tsy voatery hanaan avokoa anefa izy ireo satria izay tena miasa ao an-tokantrano ihany no tokony ho jifain'ny mpanjifa.

Fanontaniana mipetraka hoe : mifanaraka tokoa ve ny lamaody sy ny fanajan'ny vehivavy ny tenany ? Eny, mahafinaritra ny lamaody, tsara tokoa ny mahita vehivavy mihaingo. Nefa ny ankilany dia tsara ny mahita vehivavy mendrika ary manaja ny vatany fa tsy mampiseho ireo mamoafady eny aminy.

Aty aoriana vao tena misongadina ny haitao malagasy. Fahiny tsy hitan'izy ireo fa tena ilaina izy io ary maneho ny maha izy azy ny mpanao kanefa dia samy manana ny maha izy azy avokoa ny firenena.

Mahafinaritra ery ny mahita ny zaza manara-damaody. Eny, tsy araky ny faniriany manokana na ihany koa mety ho izay fa indrindra indrindra ny fitiavan'ny Ray aman-dreniny izay mba hampihaingo ny zanany mba hahafatifaty jerena rehefa hitan'ny olona izy.

Amin'ny sehatra fihopiana dia maro isan'karazany ny biby hita amin'ny izany ao ireo akoho , aro ireo alika , ao ireo kisoa ,ary ao iany koa omby sy ny maro samihafa . Tsy misy an'izany nefa ety andrenivohitra fa any ambanivohitra avokoa.

Mivalapatra lehibe tokoa ny tontolon'ny lamaodim-behivavy, izay misitraka fikarakarana maro izay karazany ho an'ny tarehy, tanana, vatana, ary indrindra ny volo. Efa hatrizay no nanana taovolo isankarazany ny zatovovavy gasy, ary mitohy mandrak'ankehitriny.

Hita tokoa fa miha-sarotra ny fiainana ary miha-miakatra ny vidim-piainana. Kanefa andanin'izany dia misy ireo karazana asa miforona eto Madagasikara. Ao anatin'izany ny mpandoko. Tsy mifidy asa intsony ireo Malagasy satria tsy manaraka ny fepetra takian'izao tontolo izao ny amin'ny alalan'ny diplaoma sy izay mifanaraka amin'izany.

ny hena dia karazan-

Efa manana sehatra manokana ireo tranom-barotra izay mivarotra finday, ary ny sinoa no nampiditra izany teto Madagasikara voalohany, ary manana ny toerana manokana izy izay tsy izy izany fa ao Behoririka.

Manomboka maro ireo mpandrafitra eto an-drenivohitra izay mandrafitra varavarana na koa hoe mandrafitra varavarankely ary fitaovana maro samihafa. Anisan'ny asa tena mampatahotra anefa izy io satria mandoto tratra ary mety tena hankarary tokoa.

Ahoana ny ataon'ny vahoaka kely raha toa ka foana ny fiara fitaterana. Eny, miakatra ny vidiny ary misy tsy manana fahefana mandeha amin'izy ireo ny Malagasy maro. Kanefa dia tena manampy ho an'olona sahirana ny fiara fitaterana satria io no ahafahany mivezivezy.

Noho ny fitombon'ny mponina eto Iarivo dia mihabetsaka mifanaraka amin'izany ny trano izay miforona ipetrahan'izy ireo. Ao ireo trano be izay mizarazara ahafahan'ny tsirairay avy manana ny tranony. Ao ihany koa ireo trano izay ifampizaran'olon-droa ahafahana mizara ireo adidy sy hofantrano.

Maro tokoa ireo toerana fandraisam-bahiny eto Madagasikara misy ara-tsokajiny, ny lehibe indrindra sy ankasitrahany vahiny indrindra dia ireo mitondra kintana dimy izay manaraka ny fenitra maneran-tany.

Mbola maro dia maro ihany koa ny madama izay tsy manaiky ny taonany. Eny, araky ny fijerin'ny fiaraha-monina dia ny madama dia tokony ho mpikarakara tokantrano ihany. Tsy hanana ny an'azy fa hitsinjo ho an'ny zanany, kanefa misy ireo tsy manaiky izany fa mbola te hiainana fiainan-jatovo e !

Ny fanambadiana dia dingana lehibe eo amin'ny fiainan'olona anankiray izay fanamafisan'ny fitiavan'olon-droa eo imason'ny fianakaviana rehetra sy ny namana, eo imason'ny fanjakana ary eo anatrehan'Andriamanitra. Ka noho izany anjaran'ny lehilahy no mividy izay mari-pitiavana izany ; tsy iza izany fa ny peratra.

Raha ny tanora ankehitriny no anontanianao hoe : "Mba efa nividy boky ve ianao teo amin'ny fainanao ?" Mora kokoa: "Mba efa namaky boky ve ianao teo amin'ny fiainanao ?" Dia mety mbola misy milaza hoe : "Tsia tompoko." Satria tsy izany no mahaliana azy ireo fa tambazotran-tserasera.

Maro dia maro tokoa ireo mpivarotra lamaody na kojakoja amin'ny vatana ho an'ny vehivavy toy ny ho an'ny lehilahy kanefa feno akora simika anatin'izy ireny ary mety manimba ny tsirairay avy.

Noho ny tsy fanana dia vitsy ny fialambolin'ny mponina. Ka oho izany, ny baolina kitra dia anisan'ireo mba takana rehefa tia hiala voly izy. Mijery izy ary faly rehzfa mandrzsy ireo tohanany.

Madagasikara dia anisan'ny firenena izay mahantra indrindra ary mijaly indrindra. Mifanaraka amin'izany ny fiainan'ny mponina ao, ary ny asa. Vitsy ireo asa ka noho izany, mandray izay azon'ny tanana ny tsirairay avy : ao ny dôkera, ao ny mpanasa lamba, ao ny mpanampy maro isan-karazany.

Zavatra nahazatra ahy sy ny reniko dia rehefa mandeha eny an-dalana mijery ireo trano lehibe izay mifefy amin'ny tamboho avo dia avo tokoa. Satria lafo vidy ny entana ao anatin'io trano io ary trano natokana ho an'ny mpanankarena. Tsara tarehy avokoa izay hita eo aminy.

Maro dia maro tokoa izao ireo tranom-barotra mivarotra fitaovana fikarakarana tokatrana toa ireo tranom-barotra lehibe mivarotra lovia, fitaovana hikarakarana sakafo, fanaka, fatana sy maro hafa tsy voatanisa.

Mahatalanjona sy mahavariana ahy hatrany ny mijery ny ranomasina satria tsara jerena ary mifanaraka amin'ilay tenenin'i Andrianampoinimerina hoe "ny ranomasina no valam-parihiko" dia hita taratra fa tsy misy fiafarany ny ranomasina. Mampifandray amin'ny firenena samy hafa, nefa dia mitondra filaminana eo amin'ny maso sy eo amin'ny saina ihany koa.

Betsaka tokoa ireo ray aman-dreny izay mitaraina rehefa fidiran'ny mpianatra satria mihalafo ny fitaovana ary mihamitombo ireo fitaovana takian'ny fianarana. Hoan'ny reniko manokana tamin'ny mbola nianatra ny tenako dia sahirana izy, ary mitady mafy mba hahafahako mampiasa fitaovana tsara sy vaovao.

Hoy ny olona sasany avy any ivelany mijery ny fiteny gasy hoe : "Tena sarotra". Amiko anefa dia teny frantsay no fiteny tena sarotra satria be loatra ireo lalana mifehy azy. Ny an'ny malagasy anefa dia azoko lazaina hoe mora. Tsy haiko na ilay hoe izaho malagasy ve no mahatonga izany.